Ngabantwana abangabafana lamankazana abasezingeni lokuqala lokufunda bame babayisigombolozi kulababalisi ababili abadlala labo kumiwe phandle enhlabathini.

Ngumbalisi ofundisa abantwana abancane abasakhula esikolweni .Lapho abafundela khona kulezitulo ezibambene lamatafula .Lalapho abahlezi khona .

Yindawo okufundelwa khona abantwana abaqalisa imfundo ephansi kulenhlabathi egcweleyo lezihlahla lotshani obulutshwani ekudeni kulendlu yesamende.

Ngumntwana wesikolo ohlezi etafuleni ongumfana okanika umtshina osetshenziswa ezifundweni zebanga eliphansi.

yindawo yokufundela libhilidi elilama fasitela amanengi leminyango eminengi ngaphandle kwalo kulotshani obufitshane lenhlabathi

Yindawo okufundela khona abantwana abasaqala ibanga lesifundo abaleminyaka engaphansi kwetshumi kulezihlahla eziphume kahle lotshani obuluhlaza.

Yindawo okufundelwa khona kubonakala abantwana besikolo abahlezi ezitulweni lematafuleni kodwa kulenqola esetshenziswa ngumuntu ogogekileyo.

Indawo yokufundela abantwana abasezingeni lokuqala kwezenfundo. Kulebhakane phandle elitshengisa ibizo lesikolo lokuthi kufunda abantwana abangakanani.

Ngumuntu wesilisa ome phambi kwendawo okusetshenziswa ukucubungulwa ukuze kutholakale ulwazi lwezinto eziphilayo lezingaphiliyo.

Isandla esithwele usiba lokubhala ebhukwini. Kwesinye isandla kulomakhalekhukhwini.

Yindawo esetshenziswa ezikolo okufundela khona abaqeqeshi bezinto eziphilayo lezinga philiyo.

Abantwana abangamantombazane abane abathwele umfanekiso abawupendileyo ngezandla zabo bakhanya bebobothekile.

Abantwana besikolo abafundela ukutshisa lokwenusela insimbi ziphume sezingeyinye indlela umtshina lowu ukhipha ilangabi elincibilikisa insimbi

Ijaha lentombazane basengadini elezilimo eziluhlaza. Bayazikhangela ukubana zimila kuhle.

Abantwana besikolo abakhulakhulileyo abame phandle enhlabathini bagqoke impahla ezifananayo, kulombalisi omi phambi kwabo obanikeza umbiko.

Kubonakala indawo eyakhelwe ngamaplanka, usizolawo ngokokugcina amabhuku ukuze engadabuki njalo ehlale ephatheke kahle.

Libhentshi letafula okubanjaniswe konke kuhlangene, kutholakala ezikolo. Yikho lapho okuhlala khona abantwana nxa befunda ezikolweni.

Kubonakala umgwaqo, lesihlahla , lotshani, labantu abahambayo. Abanye batshova intshelelezane kanye kubonakala lomduli okuleskolo phakathi.

Ngabantwana besikolo abanengi abagqoke impahla ezifananayo. Abahlezi ngaphansi kwezihlahla phezukotshani. Kulabantu abadala, abathathu, abamileyo abathwele amagwaliba bakhanya bayabafundisa.

Kuseskolo esamankazana , bagqoke impahla ezifananayo , abanengi bakhanya bebhala emabhukwini kuyafundwa

Ngobaba abamileyo eceleni komtshina . Oyedwa ugqoke imphahla ehlukene lezabanye .Kukhanya kuyalungiswa kumbe kufundiswa ngomtshina lo ophambi kwabo .

Yisakhiwo okufundelwa khona izifundi eziqeqetsha esibangeni esiphakathi laphakathi esezinga lezifundo .

Abantu abagidayo abakhanya belibazisa abantwana besikolo bagqoke impahla ezifananayo phezulu abalalutho balenwele ezinde

Izifundi esisezingeni lesibili lokuqeqetsha zihlezi etafuleni zisidla umphako ngeskhathi sokuphumula eskolweni.

ngumbalisi ofundisa abantwana esikolo ngendlela esebenzisa umzimba njengoba bekhanya bephakamise izandla emoyeni indlela efundisa eqondileyo engenzisi umsindo

Kutshengiswa ukubana lapha endaweni leyi kulesikolo sokufundwa khona ibanga lesibili lwezokuqeqetsha ezemfundo.

Ngobaba abamileyo phambi komtshina wesibhedlela bagqoke impahla ezingama ovolosi ezingimbala wesibhakabhaka oyedwa ugqoke ibhatshi elide eliphosa lifike emadolweni.

Yindawo lapha okuphiwa khona ukudla, kulabantu abaphakululela umuntu wesifazane ukudla emganwini omhlophe ukhombela izinto azifunayo.

Esibhedlela esikhulu ese Rwanda esilebhilidi elide elilamafasitele amanengi aqansa esiyaphezulu, kulenqola phandle ezilamatende okuthi abantu bebebemile bangatshiswa lilanga

Ngabantu abanengi, abangomama labobaba abahleziyo. Kukhanya kusemhlanganweni. Kufundiswa izinto ezithile.

Kubonakala isithabathaba sendlu ende enhle eyakhiwe kuhle igonjolozelwe ngegedi elinyama elensimbi